Ngendaa yekuti varumbwana vanosisa kungwarirwa mukuwo dzeshe tinoona kuti varumbwana vedu pavanoenda kuzvikora vanofundiswa maringe nezveutano kuti vadziziirewo pona pachawo.

Gwinyiso randinoziya ngerekuti mukati mwendaramo dzedu varumbwana vanofundiswa maringe ngezveutano kunyanyanyanya kuzvikora kwavanenge vari kunouya vantu vekuzvibhedhleya vanovafundisa.

Mundaramo medu tinosisa kudetsereka pona apo patingadai teida kudetsereka kubudikidza ngekuendesa varumbwana vedu avo vanozova madhokodheya amangwanai mukati mendaramo yavo vototi detsera.

Maizviziva yere kuti zvikora zvevarumbwana zvinoshanda kufundisa varumbwana ava mishando yevanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo uye inovafundisa kuti vakone kunyora nekuerenga .

Mwaizviziya ere nyamashi unou kuti zvikora zvearumbwana zvakambaakosha yampho uye zvikora izvi ndizvo zvinodetsera antu kuti vazoshanda mshando yavanoda kuizoita mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene, zvikora zvevarumbwana zvakabaanaka maningi mukati mwemiganga. Ngekuti ndizvo zvinotidetsera ponapo petinoenda kumishando. Zvinosara zvakangwarira varumbwana vedu.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji wanenge wariyo kuzvikora uku wanoshandiswa kuti wafundiswe maringe ngezveutano hwavo uye maringe ngezvenharaunda yavo

Nyamashi tinoona kuti varumbwana vanoenda kuzvikora vanofundiswa zvakasiyana-siyana. Vamweni vakona vanofundiswa kutoronza chirungu chemene, vanobachibeta, kubachibhuya kwemene-mene.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vakabva ngekuzvikora zvakasiyana siyana kuti vazoita mishando iyi hino vatumbwana vedu tinosisa kuvakurudzirawo zvona izvozvo.

Ngendaa yekuti kuzvikora zvevarumbwana kuzvikora kwakanaka maningi tinosisa kuendayo nevarumbwana vedu kuti vafunde maringe ngezve zvavanoda kuzoita mukati mwendaramo yawo uye vakone kuerenga.

Igwinyiso remene mene zvikora zvevarumbwana zvakaba naka maningi ngekuti zvikora izvi zvinovafundisa vave vantu pane vantu uye vakone zvidzidzo zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vaende kofunda zvidzidzo zvakasiyana siyana asi vanofundiswawo nehunhu chaiwo chaiwo kuti vakone kugarisana nevantu zvakanaka mukati mwentaraunda dzavo.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu, kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendeyo kuti vaende kunodetsera, kuti vazokone kushanda mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo. Izvi zvinosisa kudetsera vazhinji.

Mukati mwendaramo tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita pona pevanenge vakura. Mishando iyi inosangnisira kuvaka mhatso hombe.

Tikaningira nyamashi tinoziya kuti zvikora zvepadera vantu vazhinji vanoenda mwona imwomwo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Maizviziiiya ere nyamashi unowu kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendako kuti vadetserwekubudikidza ngekuzofundiswa mushando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Vazhinji va noenda ku zvikora zvepa dera kuti va fundiswe maringe nge mushando yavanoda kuzoita imweni mishando inenge iri mishando ye nyara dzavo.

Tinoziva teshe kuti kuzvikora zvepadera vandu vanofundiswa zvakasiyana siyana asi kuzvikora zvepadera ndiko kunobva hee mushando wekuti mundu unozokwanisa kuita mukati mwendaramo yake.

Kuzvikora zvepadera ndipo patinoona kunofundiswa vantu kuti vagone kuzozvishandira mabasa enyara dzavo izvi zvinobetsera yambo ngekuti muntu unotokura achitoziva kuti ndinoda kuita chii.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti zvikora zvizhinji zvinosisa kufundisa vantu maringe ngezvemishando yavanoda kuzoita, uye kuti mishando iyi vanoiita sei mukati mwendaramo yavo kuti vazobudirira.

Tikaningira mukati mwezvikora tinoona kuti vantu vanofundiswa kuti vakone zvakawanda wanda uye zvozodetsera mukati mwendaramo yavo ponapo pavanenge voreretera mhuri dzavo

Zvikora zvepadera ndimwo matinoona vanthu vazhinji veifundiswa maringe ngezvavanoda kuita mukati mwendaramo yavo. Uye vantu ava vanofundiswahe mabasa enyara dzavo.

Gwinyiso remene mene, tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yenyara dzavo iyo mishando inozovadetsera mukati mwendaramo dzavo, kui vazokwanisa kuriritira mhuri dzavo.

Igwinyiso remene mene mukati mwendaramo vantu vanosise kudetsereka pona apo kubudikidza ngekuenda pazvikora zvepadera izvo zvinozovafundisa kuti vakone mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Maizviziva here kuti zvikora zvepadera zvevarumbwana vanobva vachiri kutemwa dzinobva ngazi dzinofundisa vantu ava kuti vaite mishando yenyara dzawo mishando inosanganisira kurima chaiko chaiko.

Tikaningira muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvikoro kunofundiswa zvakasiyana-siyana, uye vanosisa kunge vookonawo kubhuye chiyungu, kubaachibeta kwemene.

Munozviziya here kuti mukati me ntaramo yedu varumbwana vedu vanosise kuenda muzvikora kuti vanodetsereka maringe nemishando yavanoda kuzoita mukati mentaramo yavo, izvi zvakanaka maningi zvinoti betsera.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvikora varumbwana vedu Vanoenda kuti vadetsereke pona apo pavangadai veida kudetserwa kuburikidza nekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinozoshanda mukati mwendaramo yawo.

Kuzvikora kunoenda varumbwana vedu kwakabaanaka maningi ngekuti vanofundiswa zviro zvaka siyana siyana mukati mwendaramo yavo zviro zvavanofunda izvi ndizvo zvavanozoisa mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwezvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi vanosisa kufundiswa maringe ngezveupenyu uye kuti mishando yavonoda kuzoita mundaramo yavo

Mukati mezvikora zvepadera zvinoona kuti vantu vazhinji vanenge vofundiswa mishando yakasiyana siyana ndopanotangira kuti muntu azoziya kuti mukati mentaramo yake unoda kuzoita mushando uri.

Ngendaa yekuti mwukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu vanoenda kuzvikora, zvikora zvevarumbwana vati kurirei, zvinosisa kunge zviri pasinde ngentaraunda yatinogara, kuti vasazohamba mumango mikurutu. Vanopedzisira vogare murodhi.

Igwinyiso re mene mene tino ningira kuti mukati mwe zvikora vantu vazhinji vano endemo ko detserwa izvi zvinoita kuti vanttu vadetserwe kubudikidza ngeku fundiswa zviro zvaka siyana siyana zvinozova detsera mukati me ndaramo yavo.

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera ndiko kungoenda vantu kuti vazofundiswa maringe ngemishando iyo yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Maizviziya here nyamashi unouyu zvikoro zvepadera zvinofundisa varumbwana kuti vazokone kuva nemishando yavanoketa mukati yendaramo yavo iyo yavanoda kuita uye zvinoit kuti vazokone kuiita .

Ngenda yekuti ku zvikora kuno endwa nge varumbwana ndau iyi inosisa kuva nasirira kuti vave vantu vane vantu uye vakone kuremekedza vantu vakuru kwavari.

Nyamashi unou tinoona kuti muzvikora zvearumbwana arumbwana anobafundiswa zvakasiyanasiyana izvo zvinosisa kubetsera ndaramo yawo uyendi ko kunobva mushando iyo yavanozoita mukati mundaramo dzavo.

Igwinyiso remenemene nyamashi uno tinoona kuti kuzvikora zvepadera ndiko kunozobva madhogodheya amangwani ngekuti kuzvikora zvinofunda varumbwana ava vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinovanasirira mishando yevanode kuzoita.

Ngendaya yekuti zvikora zvepadera zvinoda vantu kuti vaite mishando yakasiyana siyana vanofundisa varumbwana vanenge varimuzvikora mwona umwomwo zvidzidzo zvakasiyana zvinosanganisira kuvaka nekutsetsa.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti munofundiswa vantu mishando yakasiyana uye mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo panapo pavanenge voda kushandira mhuri dzavo.

Ngendaa yekuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vange veizoita mishando yevanoda kuita, tinoona vantu veienda kuzvikora zvepadera. Zvona izvo zvinovafundisa kuti vagadzirire ramangwani.

Mukati mwezvikora zvepadera ndinoona kuti kune vantu vanoendeyo kuti vakone kuita mishando yakasiyana-siyana, vamweni vanoita mishando yekugadzira magetsi vamweni ndivo vanoita madhogodheya emuzvibhedhlera.

Munozviziya ere kuti muzvikora zvepadera vanthu vazhinji vanoendayo kuti vaende kunodetsereka kuzvikora uku ndiko kwatinoona kunonasirwa madhokodheya nematicha vanozotifundisira vana vedu.

Muzvikora zvepadera ndimwo munobva madhokodheya vafundisi nanamukoti nekuti vanofundiswa mishando iyi kuzvika vaakuikona ponapo pavanenge variyo vanenge veitofundiswa.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti anthu azhinji ekuzvikora zvepadera anosisa kufundiswa maringe ngemishando yevanode kuzoita imweni mishando inosanganisira kuva mufundisi, kuva madhokodheya.

Nge ndaa yekuti muzvikora vandu vanoende kuno fundiswa mishando yaka siyana siyana tinooona kuti kuzvi kora zvapadera ndiko kunobva madhokoteya ama ngwani ndiko kunobva vafundisi vama ngwani .

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendeyo kuti vadetsereke ponapo pavangadai veida kuzoita mishando yakasiyanasiyana mukati mwendaramo yavo. Izvi zvakambaanaka maningi.

Zvisina kupikisana tinoona kuti kuzvikora zvepadera kunofundwa zvemene mene ngekuti vanhu ava vanofunda mishando yavanoda kuzoita uye ndiko kwatinoona kunobva madhokodheya anotihina nyamashi unowu.

Itori mene mene tikazviningira kuti muzvikoro zvepadera vandu vanofundiswa maringe ngezvemushando wavanenge veyida kuzoita izvo zvinoita kuti vandu vakure vakangwara uye vaone kuzoriritira muzi wavo ngemare.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvikora zvepadera tinori gira toone kuti vantu vazhinji vanoendemwo vanenge veida kushandira kuti vazokone kuite mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo yawo vazoriritire mhuri dzawo.

Igwinyiso remene mene tinoningira mukati mezvikora zvepadera toona kuti mune vantu vakasiyana siyana vanofunda muzvikora izvi uye vantu vanosisa kunge Veifundira mishando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti muzvikora zvepadera munofundiswa vantu kuti vaite mishando yakasiyana -siyana mukati mwendaramo yavo uye vantu vanosisa kudetsereka ngechikora.

Maizviziya ere kuti muntaraunda dzatinogara mune zvikora zvepadera zvikora zvepadera zvinoshanda kuti zvinofundisa vantu mushanda yavanoda kuzoita ponapo pevanenge vakura mukati mwendaramo dzawo.

Ukaona mundaraunda munenge mune chikora chepadera ndaraunda iyoyo antu emo azhinji akona anowone mishando ezvekubudikidza ngechikora ichi zvinovape mushando wekuto vakonewo kubata vari vetembure mhuri dzavo

Munozviziya ere kuti mukati mwezvikora tinoona kuti mune vanthu vanofunda maringe ngemushando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura kuzvikora zvepadera izvi kunofundiswa yaambo.

Namashi unowu tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vanenge veifundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita kuzvikora zvepadera iyi inyaya yakanaka nekuti vanozvinasirira ramangwana ravo .

Maizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanenge varimwo, vanonge veifundira mishando yakasiyana-siyana kuti vazobetsereka mangwani ponapo?

Tinoona kuti mu zvikora zvepadera vantu vano endeyo kuti va fundiswe maringe nge mishando yavanoda kuzoita mukati mwe ndaramo yavo mishando iyi ndiyo yavano zoita kuti variritire mburi dzavo uye ino sumudzira nyika.

Maizviziya here kuti kuzvikora zvepadera vantu vanoenda kunofundiswa maringe ngezvemishando yavanoda kuzoita ponapo pavanenge vakura izvi zvinovabetsera yaamho mukati mendaramo yavo .

Muntunje unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuendawo kuzvikora zvepadera izvo zvona zvinozopedzisira zvaita kuti uwonewo mushando wekuti unenge woonawo kamare kako kekudzichengeta.

Mwaizviziya ere, nyamashi unoyu kuti tikapinda muzvikora zvepadera tinoona vantu vazhinji vanenge veizama kuda kuita mishando yakasiyana-siyana, mukati mendaramo dzavo.

Igwinyiso remene-mene. Tinoona kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanofundiswa mishando yakasiyana -siyana iyo inozovadetsera mukati mwendaramo yavo. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti ndivo vantu vanozoaka ramangwani.

Nyamashi unou tinoningira kuti zvikora zvepadera vantu vanoendayo kuti vandofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita pona apo pavanenge vakura uye mishando iyi inosisa kuzovadetsera mundaramo yavo.